Meeshaan waa isbitaal waxaa yaalo qalabka ilmaha lagu gudo

Meeshaan waa caag caddaan ah waxaa ku jira surwaal madow ah dhulka ayuu yaalla darbiga wada caddaan dhulka waa cadan

Meshaan waxaa yalo digsi qalin ah iyo daboolkiisa wuxuu korsaran yahay sali gaduud iyo cadan eh

Meeshan waxay ka baxaayo geedka timirta kalarkiisa waa cagaar waxaa ka dambeeyo gaari midabkiisa madow yahay

Meeshan waxaa iiga muuqdo timir midabkooda yahay madow saaran miis bac kuse jaran bajaaj ayaa ka dambeyso

Meeshaan waa laami waxaa maraayo dad iyo mootooyin oo ah mooto faykoon iyo mooto bajaaj. faykoontu waa gaduud bajaaj kuna waa buluug. Geesaha waxaa kuyaalo geed cagaar ah. Mooto buluug ah ayaa hoostaalo.

Meeshaani waa hool waxaa i muuqda biyo naag taroxad wadata wataan suudaan madow iyo shaati caddaan

Meshan waa masajid rag ayan kudukanay waxeyna watan shatiyal

Meeshaan waa masaajidka waxa uhorweyo koofi cadaan ahaatee caadada okiyaalo shaati cadaan

Meeshaan waa qol daahman ayaa ku xiran daahman medebkeedu yahay gaduud iyo jaalo

Meeshaan afar bambara ayaa yaalo afhayedo ayaa u gashan karo ayaa u xiran midabkoodana waa cadday

Meeshaan waa darso jooga qmiisyo cadaan koofiyo cadaan

Meshan waxa suran suut midabkisa waa dahabi caga u suran yahy waa cadan

Meshan waa qol fadhi aya yaalo fadhikas mid waa cades midna waa qaxwe madax aya yaalo cad iyo cagaar eh

Meeshaan waa laami waxaa yaalo gaariga qashinka waxaa agtaagan seddex dumar ah. Mid waxay wadataa go jaale ah iyo dirac gaduudan, midna xijaab beer ah iyo dirac madow.

Meeshaan waxaa yeelo caag waxaa ku jira ubax midabkiisa waa cagaar

Meeshaan waa masaajid waxaa kutukanaayo dad oo rakuucaayo.

Meeshaan waxaa joogo gabdho midi waxay wadataa xijaab buluug ah iyo xijaab cadaan ah, midna galoofis ayaa ugu jiro xijaab keedu waa garee diracuna waa basali waxay kufadhisaa kursi.

Meshani waa school ardey ayaa fadhisa waxay watan bugaag shatiyasha ay watan kuwo waa cadeys kuwana waa jaale

Meshan waa iskul arday aya fadhisa maclin aya wardiynayo waxay watan xijabo baluug eh io xijabo jale ah

Meeshaan cag ayaa yaalo waxaa ku jiro calaf midabkiisu yahay madow

Meshsn waxayalo labo kafey ah waxey kujiran kobab cadan ah waxa dhaxda ugajira fiyora cadan ah

Meshan waxaa joogta gabar waxay heysa caag waxa ku jira jallato ice cream ah dharka ya wadato waa gadud iyo madow

Meeshaan waxaa yeelo kartoon cadaan qolofka midabkiisa wa cadaan

Meeshaan waa hool fadhiya dhar buluug cadaan durbaan

Meeshaan waxaa jooga arday waxey wataan xijaabo jaalle ah iyo xijaabo buluug ah

Meshani waa bad wax kujirta doon waxa lakurixaya doonta wax saran calanka soomalia waxa riixaya sedax raga ah fananado gaduud ah ayey watan

Meeshan waxaa yaalo miis waxaana ku jiro rooti

Meshan waxa tagan dumar waxey watan calanka soomalia weyna sabcinayan gabar dhar gaduudan ayan kudhexjirto

Meeshaan waxaa yeelo qudaar kalarkeedii hay haddaan xaqiraa ku jira basal toon waxaa kaloo ka mid ah berbanooni

Meeshaan waxaa yeelo dharka nimanka taagan shaati madow ah

Meshan waa isbital kalkal hotisa motoyin aya maray io gariyan aya maray motoyinka midabkodu waa gaduud

Meeshani waa guri kuraas iyo miisas ayaa yaalo kuraasta iyo miisasku waa cadaan ubax ayaa geesaha kayaalo oo cagaar ah

Mesjaan waa qol waxaa ku xiran daha midabkoosu waa madow iyo cadan

Meeshaan waxaa iga muuqda qol fadhi ayaa daah midabkiisa madow dhulkana waa dahabi

Meshan waxa yaalo maleye midabkisa wa madow iyo jaale